Bia n-ʒi kuɣu zuɣu ka o kpee ʒi o tooni ka ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa zaŋ afibila tim ŋun ʒi tiŋa maa zuɣu ni ni o vihi o zuɣu ni

Politisa nima nyɛ bani daa ziya ka shɛba za bi yɛanga ka bini yino nyɛ ŋuni ye gbaɣino ka bi tooni dana maa nyɛ ŋuni za tooni n diri fiila ka lahabali gbahiriba nyɛ bini dɛɛri lahabali maa.

bana ʒi anfooni ŋɔ ni nyɛla bana wari bɛ kali waa ka yino maa wa hali nti ʒi tiŋa ka yino maa mi warigi ba o n-wara ka bana ʒiya maa mi ʒiya ka yuuni bɛ ni wari li shɛm maa

Salin gbiribi n paɣa bi salima ka yina ni bi yi yihili salima maa zaŋ niŋ bi tahali puuni bi mii nyɛla dabba noli bi niraba ata ka gbubi tahabihi dibaayi

Daabia n bɛ shitoɣu ni o nyɛla ŋun kohari chinchina ka do chinchina maa zuɣu ka la n doya o chinchina maa nyɛla din galisi pam

Bihi n nyɛ ban ʒi fufu nima n yiri yiŋa bɛ ya maa nyɛla tiŋkpaŋa ka cheche karili tili du'bila ni mokpulli ka Samban kawana nyɛ din za chemsi duu maa gbini.

saɣiri ni kom dini n-nyɛ din do palli nangbanyee niriba shitɔri ni bɛ yinsi beni ka niriba gariti palli maa zuɣu ka che ban ʒi n-ʒi n gula

Doo n ʒɛya ŋo ka bin nyura bɛ di kolba nim ni n ʒɛ o sani ka o gbubi baaji ka zaŋ goɣali pa o boɣu ka di nyɛ shitoɣu ni ka o bɛ ka teebuli ʒɛ o nyaanga

N nyɛ laɣangu ka bi laɣam ka bi to nanim maa katawiya nima zaɣ kara ka bi zaa nyɛ ban yɛ bi kaya sitira nima bi sitira nim maa wuhuri ni bi nyɛla kanbonsi

Salin gbiribi n bɛ salin boɣali ni ka zaŋ tipa yɛri n toori tankpaɣu niŋdi ba ka bi ʒiri yiri n chɛna bi salima maa paɣabu shee

Gbansabila n-nyɛ ban be bɛ kaya nɛma ni n-wari bɛ kaya waa ka gbubi dari ka bɛ dabba nyɛ ban ŋmɛri bɛ kaya waa maa n-niŋdi ba ka bɛ wara

gbansabila m-be anfooni ŋɔ ni bɛ nyɛla ban za teebuli gbuni ka zaŋ kɔmputa bihi shɛli bɛ ni boli lapitɔpunima la n-tam bɛ tooni ka bɛ ni yino nyɛ ŋun wuhiri ba nuchee din be lapitɔpu maa puuni

Laa n tam teebuli zuɣu laa maa puuni ka boraadɛ dibanahi bɛ dinni ka gala dibanahi bɛ dinni ni manʒa ka zaham tom pahi laa suuli maa puuni

Zaham gbaharibi n bɛ ŋarima puuni ka yee bi nyokoba bi mii pirigili nyɛla dabba ka zaŋ piɛɣu niŋ bi ni yɛn yihiri bi zahama niŋdi shɛli puuni kom maa mii nyɛla din viɛli pam

Ayirimo toriba n to ayirimo na ka linjima nima zaŋ kuriti n ŋari palli maa zali ka gbibi bɛ marafa nima ka bori ni bɛ gu salo maa bini cheni sheli maa.

salo n-nyɛ ban laɣim n-zaya ni bɛ wum alizama shɛli bɛ ni mali ni bɛ ti ba bɛ laɣimbu maa puuni bɛ zaa nyɛla ban za zuɣusaa ka shɛba zaŋ bɛ nuhi n-labisi bɛ tooni ka shɛba zaŋ bɛ nuhi labisi bɛ nyaaŋa ka teebuli shɛli din zaani sunsuuni la za bɛ sunsuuni ka gbana ni binyɛra pa di zuɣu

Bia n yɛɣi luŋ n bɛ niriba ni ka paɣaba mini bihi bɛ o yɛanga o ŋmɛri la luŋ maa n wuhiri o kali n tiri o ma nima ni o taba ban bɛ o yɛanga maa

Kom n doya ka pantuu nim bɛ dinni ka tihi sa n dolisi kom maa kom maa nyɛla din viɛli ka nɛ kahikahi

Salin gbiribi n bɛ salima gbibu shee ni bi mashin nima ka kori kori tankpaɣu duhi ka vori kom na nimaani ka sa binshaɣu din yɛn tiba maham ka shab ʒi di gbunni

Salo n daa bɛ salima gbibu shee ni bi taha bihi ka gbubi shaavul nima n toori tankpaɣu ni bayaɣati maa n niŋda ni bi paɣi n bo salima shee

Paɣa n zaŋ kurifooti n zali o sani ka niŋ sala niŋ kurifooti maa puuni ka zaŋ duɣu bili n tam dizuɣu ka ʒi saɣa mondi kuɣu zuɣu ka zaŋ teebuli bili n zali o tooni ka zaŋ tahapoŋ bili n tam dizuɣu ni gbambila

Salo m-pe foolii ni bɛ niŋ piibupiibu bɛ shɛba nyɛla ban pun diɛhi piibupiibu gbana maa ka shɛba mi na nyɛ ban pe zaya ni bɛ diɛhi ka shɛba mi niŋ piibupiibu ka yɛn zaŋ lɔhi adaka maa ni

Anfooni maa wuhurila neen shɛŋa din bɛ duu maa puuni ka di nudirigu polo du bili shɛli din biɛni maa puuni silmiinsi ni boondi binshaɣu shaawa ka di suri kom la ka di bɛ dinni ka di nuzaa polo woodurop ʒɛya ka bolfu nim yili zi zuɣusaa

loorinima n-nyɛ ban be palli zuɣu ka salo nyɛ ban gariti loorinima sunsuuni ka ya nyɛ din zanza n-gili palli maa

Doo n bɛ o zuɣu chɛbu shee ka bi zaŋdi silmiinsi boondi binshaɣu sheevin mashin n maandi o zuɣu ka o nyɛ ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka ŋun maandi o zuɣu maa ʒɛ zuɣusaa

Anfooni maa puuni salo n bɛ ankara yiŋa ka sokam tumdi o daabiligu tuma shaba kohari kubɛ ka ban duɣuri bi loori nim gariti duɣura ka naan chɛ ban bɛ bi shitori puuni

Doo n ba moto na ti kpɛ bipuɣunbili ni ka sarati niŋ ka paɣa kana n ti gbubi bipuɣunbili maa ka kuhura ka shab ba ʒɛ o sani n ŋmahariba la anfooni nima

Salo n nyɛ ban yina n ti tori ayirimo bɛ nyɛla ban ye situri sabila ni zipili ʒehi ka sabi sabi yeltɔɣa nima pa bɛ dapaɣala zuɣu din wuhiri bɛ sujee.

Bipuɣunbihi n nyɛ ban ʒi niɛma ka zaŋ chinchina n gooi bi nyori puuni n wuhuri ni kali tuma ka bi tumdi maa

Duu sunsuuni teebuli bihi la n nyɛ din za duu puuni ka kopu bihi tam dizuɣu ka kuɣusi dibaata za di gbini kuɣusi ayi maa nyɛla ninvuɣu yino ʒinibu ka dufeli yiniyini pa dizuɣu ka kuɣu yini maa nyɛ ninvuɣu bobgu ʒinibu ka dufeya dibaata pa dizuɣu.

Paɣaba n yi puri ni kuna ka bi shab nyɛ ban ʒi patirɛza nima ka niɛma bɛ di puuni ka bi ni yino ʒi dalibila ka bi puuni bibata kpabi bihi

jinatobuduunima n-nyɛ ban daai be jinatobuduu ka nangbankpeeni lu bɛ sunsuuni ka linjimanima kpena ni bɛ ti waligi ba ka bɛ nyɛ ban yisi n za bɛ sani ka shaba nyɛ ban ʒin n-ʒi bɛ ʒia shehi

Bihi nyɛ bani bɛ kuliga ni bi nyɛla bani zaŋ gbaŋ bihi bihibihi n dabi kom maa ni ka shɛbi dabi di kpaŋa ka bani bɛ kom maani maa nyɛ bani piri bi namda nima.

Anfonni ŋo wuhurila bipuɣunbili ni. Zaŋ o kompiuta n tam teebuli zuɣu ka ʒo kuɣu zuɣu n bohandi shɛm paɣasaribili maa zaŋ o nuhi ayi zaa n zaŋ niŋ kompiuta maa dihibu puuni

Paɣaba n daa bɛ daani ka loori waɣanli ʒɛ bi nyaanga ka bi zaa ʒinʒiya ka shab kaɣasiri sanʒi

Salo n nyɛ ban daai ʒiya ka bipuɣunbili nyɛ ŋun ʒɛ bi tooni ka wuɣu o nuu ka zaŋ bini gooi o maŋa ka di wuhuri ni ŋuni n nyɛ ŋun di bi kaya tuun shɛli bi ni tum maa ka pili zipili shɛli din wuhuri ni ŋuni n deei kpaŋmaŋ pini

Gbaŋ sabila nyɛ bini ziya bi shɛba zila tiŋa ka yino zaŋ biam zili o naba zuɣu ka shɛba za zuɣusaa ka di nyɛla bi suɣili duu noli gbuni ka bi ziya.

Salin gbiribi n nyɛ ban bɛ ko biɛɣu ni n toori ko biɛɣu maa n paɣara ni bi yuli bo salima shee ni bi gbambihi ni ŋmana

Paɣiba a nu n yɛ ban doli taba ka bo zaa zi siliba taha bi chɛndi maa wuhiya ni kom too bu shɛɛ ka bi yina ka bi yino gbubi jaayirei.

Paɣaba n bɛ daa puuni bi mii biɛni maa ka di nyɛla bi koharila puzuri niɛma bi niɛma maa shɛŋa n nyɛ kamantoosi naanzu buwa leemu ni kodu nima

Sarati n nyɛ binshaɣu din niŋ palli zuɣu sarati maa puuni ka loori shab ban nyɛ ban ʒiri niɛma nim la tooni saɣim saɣim pam ka niraba daa ʒɛ Loori maa gbuni ka niɛma bɛ loori maa puuni

gban'sabila paɣaba n-ban daai zeya ka bɛ so nyɛ ŋun kpabi bia ka bɛ nyɛ ban ye chinchina sutura ka bɔbi bɔbisi

Paɣa n ʒi kuɣu bili zuɣu ka nyɛ ŋun chɛriti tarim sooya ka zaŋ kuɣu bili zali ka zaŋ kurifooti n niŋ sala ni buɣum niŋ dinni ka zaŋ silba bili n tam di zuɣu n chimdi tarim sooya maa

Dabba n bɛ bayaɣati shee bi biɛni maa ni bi mashina nima bi niŋsim maa nyɛla bi borila salima shee

salin' gbiriba n-be salima gbibu shee bɛ nyɛla bɛn be bayaɣiti puuni n-ŋmaari tankpaɣu n-niŋdi mashinanima puuni bɛ niŋsim maa wuhiya ni bɛ ni booni shɛba galamseenima la m-bala

Bihi n nyɛ ban zaŋ bokati nim n chɛŋ kom toobu moɣali ni ka bi chɛŋ ni bi ti tooi kom maa bi ni toori ko shɛli maa ni ka bi siɣi n ʒɛya maa

Salo n bɛ daa puuni ka pa Boraadɛ nima naanzuwa ni alibarisa ka paɣaba ʒɛnʒɛ di gbuni

Silmiinsi n nyɛ ban kpɛ loori n kana moɣini ni bi ti lihi wobiri wobirimaa mini bi bihi n nyɛ ban bɛ mori maa ni ka silmiinsi ŋɔ yuuniba ka ŋmahariba anfooni nima

Anfooni maa puuni teebuli n ʒɛya ka nangbani suuli bɛ teebuli maa puuni ka bia mini o baaba n biɛni ka bia maa zaŋdi bindirigu niŋdi o baaba maa noli puuni

Namda nim ka bi zaŋ n shɛbi shɛbi ŋɔ namda shɛŋa din nyɛ kalɛs namda nima bee din wuhuri gbansabila tingbanni kaya ni taada namda nim maa nyɛla din viɛli pam ka di nyɛ kala bee nahangbaŋ konkoba